For dis picture now e dey very clear sey all dis pipu wey dey here, dem dey clear dis grass. And as e take dey so you go see sey dem plenty wey dey clear am. E get some two boys wey dey there wey no wear dis thing wey dey wear for neck wey dey pass. Infront of dem e get one man wey wear am wey dey talk to another man. E be like sey na im dey talk to person wey give him dey work to clear dis place. If you come look am well well you go see sey as dem dey clear dis place some of dem don already dey tired. Like dis lady wey put her hand for waist you go see sey Kai de work don enter her body. She don tire she don tire. Dis one wey hold shovel, im still dey work. E fit be sey im sef don tire, im just dey use dat time dey rest, say “make I use dis small time gain small energy before we go continue work”. De man wey dey follow de man wey wear black talk, e be like sey na im be their oga, na im dey coordinate dem. If you look de other side you go see sey some pipu bend down and some pipu dey stand. All of dem no be same work dey dey do, e get some of dem wey na dem dey cut de grass and e get some of dem wey dey pack. Those ones wey dey pack dey go just their own work na to just stand if dey just cut am dey go just pack wetin dey don cut. But na dis ones wey dey cut their own work dey stressful pass. Na why you go see sey most of dem just stand dey put hand for waist because e be like sey dey don tire. Dey don dey do dis work for long and e be like sey dey wan use style and rest small. For dis picture e get one small boy for there be like sey him sef dey do de work but just dey look de other side. E fit be like sey maybe he follow im papa come there abi im follow im mama come.

If we look dis picture well well, we go see sey plenty pipu na him surround dis water like dis, plenty pipu and you go see sey some or majority of dem dey put on white, white cloth, white bead for head, white wrapper but white sha dey any how you wan take look am. And wia dis kain tin dey sup na mostly for Osun state, Osogbo wia if dem dey do dia festival de dey go meet on river wey de call rier Osun. Na one river wey di pipu believe in so tey every year every year na so so festival dem dey do, dem no dey miss am every year, pipu go gather de go go dia to go worship di river goddess cos dey believ sey na she dey protect dem, na she dey provide for dem and na she dey do all di tins wey dem need. De dey alwayd get pesin wey dey coordinate di festival, if you look am well well you go see sey no be all of dem enter di water, e get one man wey bend down for dia. E fit be sey na him be di front man wey dem allow to enter di river to do all di sacrifices and all di tins wey de suppose to do. So odas det dia, just dey look dey look till him go complete everytin wey e suppose do, den dem g begin jolly, dem go begin celebrate cause na so dem dey do am every year, de dey go dia go tell di river goddess say tank you o for want you do for us throughout di year, for di children wey she provide for dem, for pipu wey she provide moni for, for pipu wey build house, all of them go gather, some wey even dey far place na so dey go travel come back house to come celebrate dis tin because na very important somtin be dis

If you look dis picture well, you go see say pipu gather for one beautiful place wey look like king palace. You go see say ten t dey wey pipu sitdon under am dey watch wetin dey happen. Everybody with e own different attire. Everybody just sitdon dey watch and light dey shine. As e dey look sef, e dey look say na night. All dis pipu gather to come watch dis ceremony abi na festival wey dem dey do. As dis place fine reach, e dey look like say na their king house na him all of dem come con gather to watch dis festival. You go see one man wey hold one tin like stick abi na iron wey e raise am go up. And e dey look like say na him be de king. He con greet dem say, “Welcome oh! Una welcome oh my pipu. Welcome to de festival.” Then him go con go sitdon. You go see say for e back, e get pesin wey dey with am. E fit be say na him wey be de second in command. Because as e dey follow de king waka, e dey de king back. Dey just come to greet everybody. You go see say all dem pipu for e back, e wear red dey stand up. E be like say na dem be de chiefs for dis community. Dey stand up in respect to de king. If you look de other side, you go see say na tri women dey there. E be like say na de Queen of de king of de kingdom be dat. And de queen, all of dem too dey wear red. Naso dem take stand up, because king no fit dey greet pipu make pipu dey sitdon. Naso everybody take stand up for dia feet as de king dey greet dem. You see say if you look up, you go see one logo—like say na logo of de palace. And light dey shine everywhere. Na wetin make everywhere bright, even though na night. Na him make everywhere just dey shine and everywhere dey colorful.